Zimotoka zilikubita kunzila nizipikipiki. Abantu bala bimikile bandi balikujenda kuntulo kwene. Balala bigamile asi wezimanvulu.

Umusani ugwatile ingubo itandalafu ni mpale imali alikusindikilila umuzeyi ugwatile ingubo imwanga ni impale imaali uwikale mukagali akumusindikilila alikumuyila hasi bakye bali mugusaala

Maido bagasingile bulayi ga milile, bagatele mukibo bimisile awo kutulo kuliko batu bali kugula bitu bawe.

umuseza asudile maji gengoko mukavera akuta muchilowo chilimo mezi agwatile ingubo imwanga nizingato

Bakasi babili bali kusomba gamenzi, babili balikutema litaaka balikusamba nakusamba, mudwera alikukubba gamatofaari umuseeza mudweera alikutaala isi bazakuta gamatofaari, itanuuru iliiwo, bunyaasi buliwo, inyuuma we babantu bano boosi waliyo inzi

Ingubo ilimo bumali, bonabinzaali ni butandalafu, hagati waliwo kanyunyi kali mulanji imwanga.

imotoka ilikukuguddo yasuddile madote magali inyuma yene kuliko umuseza imikile agwatile biwanga ni bimali aambile kumyuma gyene gye motoka kuliko ni litundubali.

Umukasi, ali kutunda wochenye gonja wesi omesele ku waya agwatile zingubo zimwanga asudile ibaga akumuwa silingi.

zikafu zili mulanji imali imwanga ni intandalafu zili kubita kulugudo mulimo zingali naabi mwabamo zinjeche zosi zili kujendela agati helugudo

Abantu babili bimikile kunyanza bawambile jimilobo ijiwamba zinyeni batele mu menzi balikuloba zinyeni angolobe.

umukasi aboya lizune imile isibatundila byekudya waliwo zinanasi nigamawondo nigamabondi kutulo waliwo imanvuli

Baseza badatu bikale kulibaale lidwela mabaale gandi gabibodyokelele esi ingamiya yimikile lodayi

baseza badatu bazile kubonako bisolo bili mubunyasi bili kwaya byayibodyokelela misala bagwatile zingubo zimwanga ni zimali.

Inzofu iyeneta makutu ingali ilimubunyasi kupi ni hesi misaala jili

inguje iliko moya mamali magali yagoneleko mubunyasi nijimikono jawe atele adwena

Umusinde ugwatile engubo ilimo ilangi iye nabinzali ni mali aninisile mupiira kubijele byewe ali kugukyusa

mabaale manefu gali agati esi mezi gali kubitagila kutulo kwene kwegamezi kuliko misaala gyaleya

inyanza ili hagati hebidinga yesi babyalagako misaala jyayibodyokelela nizinzu balimamu bakalamu zinkoza kubidinga kwene

bahana bali bane mudwela asanyukile naabi alimu mabengo mukanwa umulala agwatile ingubo yayinuka imwana gundi yeye ali kutulo

imotoka yimile munzila batu ba-kutunda madote kutulo umuseza mudwena asudile madote magali gatyo kugaali agaboyele.

Imotoka indwena yasudile gamadote iliko umuseza agwatile isati imwanga nimpale imali kumotoka kwene kuliko nitundubale.

zinyanye matofu bitungulu michungwa batu bikale bali kutunda bitu byewawe kubitindilo byewawe

Batu babuga zipichipichi bikaale kuzipichipichi zewawe zesi bimisile kutulo ni lugudo umuseza mudwela alikweza ekale kupchipichi kwewe imotoka ili kubita hagati helugudo ilikuza

Umuntu utunga zinguwo awambile enguvo emali ajitele ku kyalani kimwanga alikutambisa lukoba kumpima kutulo waliwo zinguwo zindi

bantu bakujendela kulugundo, kutulo kwelugudo kuliko misaala, zizu zili lodayi esi bantu bali kujendela

Nzinzuki nzibusile mukifi kidwela mumanana gazo nzi kukola bukyi

Umuseeza ugwatiire i'ngubo intandalafu alikuguula namudodo mu katale ku mukasi uwambile kaveera mukoono, abantu bandi nabo balimo mwigulaniro lyene lyo, bali kutundila mo madote, zinyanye, ni bitungulu.

Lugudo luli agati bakalawo ni gumusitale muwanga gwe'langi i'mwanga, lubega luliko bulalo, idayi misala jiliyo ni zi'nzu

Kumuseza imiliya mulyato hagati ye nyanza umwene engene awambile muloba mukono gwewe atele mumezi gukuwamba zi ngeni.

Zinzuki ziligamo bumali nibusitale bwanabinzali ziwumbanile kudwena kudwena kudwena nizashe adwena.

Luguudo uluuza kulukoba lwe linambo batere myuma kunturo nigyimisala gyibodokelete luguudo lwene uluuza mulukooba lwe linambo.

Omuseza awambiye litaka alikuta mukatiba kesi bakubilamo matofali akumina nijimikono jehe.